Ati ka neno cal ot ma ti ki dog dugolane adek duggola acel tye ayaba acel kiloro ki inyim dugola acel-li kiketo gin lalwok pii i lalwok cing dano pii ki be inyimme alama ma nyutu ngo ma ki timo i otti enoni tye ka nen

Eni atye ka neno cal pa lutino magitye ka ngiyo ot mo doki atye ka neno cal pa dako ma obedo tye ki bul i nyime kun tye ka goyo wiye enoni ki laco acel bene obedo ki ngete i wi kom makalane blue en bene tye ka goyo bul ki lutino tye ka myel.

Atye ka neno cal dok i wi meja eni tye laptop mapol atye ka neno cing dano ma tye ka tic kwede ki i nyime tye binika matidi atye ka neno ki kobo atye ka neno atabo mugule tye i nyimme ki dok cing acel tye ka diyo cim dok ka lam tye ki piny.

Atye ka neno cal yeya matye i pi nam madit, dok i pi nam madit eni tye lum mogo mogo motwi i ye kidong loka me kaka pini kitung loka ne tye ka nen yadi magucoke kacel guda madwong.

Ati ka neno cal pii dak ki itenge bedo pem ma kiyubu ma ki iwiye malo mutaka ti ingweci ki pinye enini tye olule oywane obino piny pii bene ti kakato ki itere ki itenge ki i wiye malo nen calo gin mo ma kiyubu ma kiywayo ocito lamal ti kanen ki dong cere ti kanen ki iloka ki yadi ki pol

Atye ka neno cal laco mo ma ocung omako adita adi itace ki laco eni oboyo wiye oumo wiye o kidong ocungo ipoto kama kipito i ye jami acama dong ki ngeye yadi tye bene mayat atit yat tugu yat atit magucung magitye madwong.

Eni atye ka neno cal pa laco mo ma onyongo kun tye ka yubo ginomo ma bedo nyonyo laco eni oruko tok makwar iwiye kor bongo matar ki long mabor macol inyime tye ka neno bedo iwaci ot ma tye ki inyime ki jamo mogo ma dong nyonyonyonyo me tic ma opoto ingom.

Ati ka neno cal pikipiki ma ki tye ka ngwec kwede i wanga yo dak ngat ma tye ka ngwec ki pigipig-ni otingo danoacel ki ingeye dong ki inyimgi dyangi ti ka ngolo wang ayo mukene dong gungolo mukene pud gitye ka bino ka ngolone angola ki dong loka gudine ati ka neno odi ma gitye icel inget ot acel-li coron bene ti nen ki dong yadi ma otwi ki lokane bene giti ka nen ki odi mogo ma ti ka nen ki inge cel ma wigi tar

Atye ka neno cal ot ma doge tye ma romo adek mapatpat ma i dyere-ni tye clinic me cato yat ot acel-li doege tye ma kigongo agonga ki wokone kavera ma green kicibo i nyime.

Atye ka neno cal yeya mapol ma gitye ki ingom onongo idi bar mo ma gucung iye ki ilokane odi ma orye mapol ma kiwero ki kome matar kala ma blue tye ka nen ki dong ki ingegi gudi ma lum onongo yat owtii iye bene tye ka nen.

Atye ka neno cal ot opego ma kigoyo kome ki bao dok kome tye ka nen ki tung cel bulok matafali tye ka nen ma kiyubo ki ot ki dong i dog ot bao ka ma odong nono atye ka neno opego oketo iye ume.

Atye ka neno cal pii matye ka nen dok i teng pii eni lum tye ki loka ne me teng pii godi ma kicudo madong tye ka nen i di pii ni eni atye neno dano matye i ye matye i yeya dok yeya eni tye ka wot, dok kinyime anyim atye ka neno cal ot.

Eni atye ka neno cal pa lutino ma gucung idi pii pii madit lutino eni gitye ki obwo net me mako rec icinggi gitye ka telone dok gitye ka yarone malac.

Atye ka neno cal pii matye kamol ki iwi got dok pii ni eni tye ka cure bino piny dok tye katwago matek adada ki nyime lum ma olot maboco tye kanen kidong iteng pii ni eni ni yadi ma gupike gucoke kacel bene tye kanen ki pinye bene bedo ma oume oume.

Eni atye ka neno cal pa laco ma ogungu ki latin bene ogungu ki ingete ki i ngut laco-ni ongabo lamak cal ento latin ma ongo ki i ngete-ni en aye omako kom lamak cal-li.

Atye ka neno cal co aryo ma gubedo iwi pikipiki laco acel obedo iwi stool dok ki ingeye atye ka neno ka cwalo cene mobile money tye ka nen kakare ma romo aryo jo okene obedo abeda ko okene ocung acunga ki dong odi bene tye ki ingeye ki dong inyim dog yo ati neno kavere fatalaija ma kipiko iye jami tye kireto piny ingom.

Eni ti ka nyutu cal pa lutino ma gubedo i ot kwan aryo ma anyimmi gio giti ka cweyo cwec ki uci kiti ka cweyo cwec kon giti ka bunyo acel mi ingete-ni aye tye ka bunyo kon woto ki neno lawote-ni mubedo ingete

Atye ka neno cal bar malac dok i bar eni tye iye dyangi ma gucung kingi okale okale kun gitye ka camo lum dok lum ma tye i bar eni lum m a weng kalane tye alumalum dong ki cen iteng bar idyere lakite moni yadi ma olot maboco mudongo maboco tye ka nen ki dong yadi ma orumo kabedo enoni bene tye.